Poto anyogi ma kicoyo i anyogi madwong ata kun anyogine tye mabeco dok ma komgi yot ma potogi odongo maboco ni yap yap ma potgi weng bene tye ma grin dok tye maleng adada

Lutino ma gua ki i kulu ka twomo pii kun giti wot ibad cere kun gin weng guyeyo pii iwigi bene dok ki iteng yo man tye lum mutwi bene matino tino.

Dano aryo ma gucung i dye pii pii man tye pii nam ma tyeka pyete ki kero madwong madada gumako gin ma cero pii i cingi ma gitye ka mito ki cero ki di pii enoni

Jo ma ocung kun omako rec man kun rec man kitweyo ki tol kun tye i wi pii nam ma tye madit adada dok pii nam man tye maleng adada.

Pii nam madit adida kun pii nam man ki gudi ma odongo mabor kun bene pii man ti keken dok bene i i wi godi tye lum ma otwii macego cego dok ki yen madongo

Pii nam madit adada dok pii nam man dano bene tye ka cere iye kun pii man bene agikkine bene pe nen dok ki i dye pii man tye godi madongo.

Dako tye icuk oruko labo dog ki um dok bene tye ka cato nyig yen mapadi padi nyig yen man tye nacinaci yaka dong madwomg Aya.

Nyig kic mogo ogure ijang yat kun nyig kic man tye akwac dok kic man tye ma ogure madwong adada kun mogo odure adura wi luwotigi ki ijang yat man kun yat man tye yat munyak jange tye madwong kun bote wney tye ma gurin

Dano ma omako rec kun dok tye ka lwoko kome rec man gitye lwoko ne i nget pi nam kun rec man tye maleng adada kun bene kiketo ne i pi kun pi man tye maleng adada.

Co aryo ma tye ka loro lela kun acel otingo te mapek adada i kom lela kun te man tye bao gitye ka lolo lela igudi ma tye kiliyo ki lam kun ki iteng yo man ot madit kun ot man bene tye dukan.

di boma madit adida di bomo man dano ti kawot iye dano madwong kun gutingo tambera me lobo bene icingi jo mukene obedi i wi mutoka kun iteng yo man ti odi madongo adida mucung kenyo